Noba mine bee a kyɛ dakogri be la a be ka bie teɛo zie meŋ be be kubo be la a boŋ poɔ ka noba su kparre peɛle ka ba mine su kparre sɔglɔ.

Moɔ poɔ, ka wɛ boma a be be kaa mine e boŋ sɔglo ka kaŋa ,ka gbenne zoro kyɛ haa o noɔre kaa mine do gaŋ a.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

Kõɔ poɔ la ka gboe a be a kõɔ poɔ yie peɛle la a be a kõɔ kala waa bad ka a yie waa zeere teere be la a yie dampuoriŋ.

Bie gaŋɛ la a dienɛ ne lɔr. O suɛ kpar bar a de tampɛluŋ kala a su poɔ. Kyɛ o na gaŋ la gire o gbɛɛ lambooreŋ. Pɛlee

Bɔl ŋmeɛbo zie la a kyɛ ba ŋmeɛrɛɛ bɔl ka kaŋa de o gbɛre a dɔgle a bɔl zu ba mine sue bonzeere ka ba mine su doɔre.

Die poͻ la, fane beebe, ka vũũ meŋ beebe, ka kabͻtee a meŋ be a be, ka filaawa a beebe ka baŋgyere die a meŋ bebe.

Tige zie la a kyɛ ba biŋ la koɔre ane wɛbeli deo zie ka noba bata a are kɔge a koɔre ba ba su kparoo kyɛ de boma a le ba zu noba ka ba mine zeŋ dakogi zu ka ba mine meŋ are.

Deɛnoo z,ie la a kyɛ noba sue kpare sɔglɔ a seɛ wagyɛre eŋ ka ba mine meŋ be a puoriŋ a seɛ toraza ane kpare.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

Seema la a be laa poɔ ka bɔɔdeɛ bebe ka vaare ane gyɛnle bebe ka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

Dɔɔba bayi ka pool dare ba ka kuri eŋ ka wire dɔre a be be ka wire ziɛ a be be ka ba vɔgle kpo peɛle ayi a mare a.

Tige zie la a kyɛ dakogri be la a Tigri zie ka kataweɛ meŋ be a be ka dɔɔ tuo ka dɔɔ tuo bon ka filaware be o poɔ ka mine leŋ wagyɛre ba kɔkɔreŋ a dɔɔ naŋ tuo bon seɛ wagyɛ pelaa.

Deo zie la a kyɛ noba zeŋ la dakogri zu a biŋ bone a ennɛ bie ba mine sue kpare pelaa ka ba mine su kpare sɔgla ka ba de pelaa e ne nuns ba mine meŋ su ɔrɛɛ kala.

Lɔe ane nobɔ la be a kyɛ. Ba maala la a lɔr. Ba mene zeŋ kyɛ muulo. Waaya bebe. Ka kang su tampɛluŋ kala kyɛ ka ba maala a lɔr

Asedɛnte la a e ka wayare biŋ ka taabodaa a meŋ biŋ kyɛ ka a die lombori kaŋa ŋmɛre.

Die poɔ la a kyɛ nie zeŋ la a nyuuro tea ,ka bread be pelɛɛti poɔ ka a tea mine naŋ be water jar poɔ kóɔ bon ennaa poɔ ka ganma a be .

Koɔ poʊ la ka noba a be a duuro. Pɔgɔbɔ, dɔɔbɔ, ane biire. Ka ba mene meŋ be a konkogo a kyenɛ. Ba mene sue kpar ziire. Ba mene meŋ ba su boŋ zaa.

Noba la are a nyɔge taa nuuri a eŋ kɔkɔlɛgre kyɛ de mie meŋ seɛ ba seɛŋ ka sola meŋ be a be ba naŋ nyɔge.

Noba la a zeŋ, ka ba mine are ka kaŋa su kpare sɔglaa ka tabulo biŋ ka paper bilee dɔgle a tabulo zu ka bayi dɔɔba bayi.

Noba la, a zeŋ, ka ba mine are, kyɛ ka kaŋ meŋ gbi zumo a puoro, kyɛ ka kũũ daka a meŋ biŋ biŋ. Ba ba mine sue bons.

Pɔɔbɔ bayi la a be a kyɛ ka ba deɛle ba le miri ka a deɛle bomma kaa kaŋ nyoge a miri taa ka noore meŋ be a be kyɛ ka ba are a teɛ ba seɛ.

Biiri la banaare a sigi baaŋ ka ba te ɔŋ kõɔ ka kaŋ taa buuti pelaa ka kaŋ taa buuti buluu ka kaŋa meŋ taa buuti meŋa ka ba ɔnnɔ a kõɔ.

Noba la kyɛnɛ moɔ poɔ a yɛre ba woore a pɛgele ba boŋganne ka teere a are be ka ba mine pɛgle pile.

Daa poɔ laa kyɛ ba duoree kommie aneŋ kabage aneŋ kaarot ka pɔɔ kaŋa zeŋ namaaraa poɔ a kaara nobo ka kaŋ meŋ su kparezeɛ.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

Lɔɔre poɔ la ka noba be ba mine be la a lɔre poɔ ka ba mine meŋ be a lɔre konkogriŋ ka ba mine meŋ be a lɔre sazu ka ba mine meŋ be a lɔre nimitoore kyɛ ka ba mine meŋ are teŋɛ soɔ a nimitoore den daare kuee be laa be ka ba zeŋ kyɛ nyoge.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

Noba la. Ba beɛ kareŋ dieŋ. A bie kanga lie zeŋɛ la a lie o kpaare a ko a karema. A doɔ guuneɛ la a wulo a biire a bon. Bon sɔglaa, blabɔte sɔlaa meŋ be la a klaasi poʊ.

Paate zie la a kyɛ kaa tabol biŋ ka raba dɔɔloo zu ka dak bɔks meŋ biŋ ka tabol meŋ biŋ ka daka dɔɔloo zu.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

Dɔɔba naŋ are ka kaŋ yoɔ o nore kyɛ eŋ nimikyaane ka kaŋ vɔgle kpo ziɛ ka dɔɔba bayi vɔgle bon ziɛ kyɛ eŋ nimikyaane ka ba mine bayi a vɔgle, ka ba mine vɔgle kpo peɛle.

Pɔɔbɔ mine la zeŋ a kyɛ ka ba mine pirɛ sengkãã ka ba mine taa bɛŋbie ka mine ngmaara zɛvaare ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparepeɛɛl.

Noba la be a kyɛ pɔge are la a be teɛ o nu tɔgle ba ka dɔɔ kaŋ meŋ are a be a biiri mine leŋ la zutare ba zuriŋ ka a waa zeere ka mine meŋ le ka a waa buluu.

Yie la be noba la be dieŋ dɔge ane pɔɔ ane bie ka baagere baage bii be ka dakogri meŋ biŋ be ka a dɔɔ ne o a pɔge taa kyɛ ti a bie seɛ.

Tigi zie la a kyɛ noba waa yaga lɛ a tigri zie ka ba mine pɛgle filakiri a su bonsɔglɔ kyɛ vɔgle kpori ba zuriŋ.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

Dɛrɛ la a biŋ ka bibiiri zeŋ ka ba mine kaara taa ka rubber soglaa a biŋ ka bɔtɔ peɛle a biŋ ka ba mine la.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

Noba naŋ are, ka ba mine ti vūū boma wire ka ba mine vɔgle kpo pelaa ka ba mine vɔgle kpo dɔre a saɛ kur sɔg.

Lɔɛ la a nye asidɛnt. Ka lɔɔ pulaa ane lɔɔ zie. Ka a lɔɔ pulaa tokoro zaa saaŋ. Ka lɔɔ zie

Noba la dire bondire, ba kaŋa bibile ŋmaa su dɔɔ kpoŋ ko eŋ nimikyaane a kyɛ haa o nore a kyɛla kaa ba kyɛle zeŋ ka kaŋa.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

Noba la be a kyɛ ba zeŋ la sakari poɔ teere be la a zie ka kuruu zeɛ meŋ be a be ba zɔɔ la sakiri kyɛ pɛgle bɔl.

Bɔɔlŋmeɛreba la a be pake poɔ a ŋmeɛrɛ bɔɔl. Ka kaŋ su kparpelaa ka ba tõɔ bondoɔr a eŋ’a kparoo, k'o eŋ sɔɔse doɔr a eŋ...

Pɔge ba naŋ ɔnno kóɔ a kyiire enne rubber blue eŋa ka kaŋa e bonpeɛlaa ka kaŋa e bonsɔglaa kaa pɔge kaŋa toɔ bonsɔglaa ane kóɔ ka pɔge kaŋa seɛ mɔŋkuri sɔglaa.

Dɔɔ kaŋa ane birii la, ka bamine dɔ ,ka ba mine are ka kaŋa leɛ kaare a dɔɔ .Ka ba kyɛle zaa kaare a dɔɔ ko'o biŋ boma yaayɛre.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

Noba naŋ are ka kaŋa pɔnne yeli yeli bon ,ka kaŋa de o nu a tuo o zu a kaŋa pɔnne zaŋ o nu ane tangra mire ka ba mine su kparre sɔglo ane kparre peɛle.

Doɔba la a kyene. Ka ba mene su boŋ sɔglɔ. Ka kang yɛre baagi sɔgla, baagi sɔglaa. Ka kang piirɛ sagre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

Kurro la gaŋ ka noba a are, ka ba mine de vūū boma a ŋmaare ne a kurro ka wire ziɛ biŋ ka wire Pelee a biŋ ka ba vɔgle zupelee sɔglo.